Esikolo sabantwana abancane bamile endaweni elenhlabathi elamatshe amancane abanye bagqoke ama "uniform" abanye njalo bagqoke izigqoko zabo kukhona lababalisi phakathi kwabo abagqoke okumhlophe.

Sokulesikolo lapho abantwana abancane abahanjiswa khona abaleminyaka eyisthupha kusiyaphansi. Bayabe behlezi ecansini, abanye bayanatha bathwele amankomitsho, eyinye inkomitsho ilombala oluhlaza

Sezikhona izikolo ezigcina abantwana abancane abaleminyala eyisithulha kusiyaphansi omama abasebenzayo kulapho asebetshiyakhona abantwana babo nxa betshayisa bayadlula bebathatha kuyabe kulombalisi oyabe ekhangele abantwana.

Abantwana abancane abagqoke amauniform bamile balayinile balayinele ukuyathatha ukudla. Owesifazana usabagezisa izandla kukhona omama abamileyo labahleziyo

Abantwana abancane abahlezi egcekeni bazijabulele bayazidlalela kukhona kanye lombalisi wabo, amatanka amabili amakhulu alombala omhlophe. Amatanka agcwele amanzi phakathi. Yikho lapho abafundi abahmba besiyageza khona izandla zabo.

Esikolo lapho abafundi abafundela khona kukhona izitulo abafundi abafika behlale kizo kukhona lefasiteli ,efasitelini kuvaliwe nge curtain kulomuntu omileyo ogqoke ijazi elimhlophe.

Esikolo kufunda abantu abanengi abatshiyeneyo zikhona izikolo zabantu abangakhulumiyo zikhona njalo izikolo zabantu abangaboniyo, abantu abangakhulumiyo kukhona abakusebenzisayo kunamathiselwe emdulwini.

Ekilasini lapho okufundela khona abafundi .Kumele kube lamabhentshi abahlala kiwo, kanye lamatafula lapho ababhalela khona. Kuphinde kube lomduli laphumbalisi obhalela khona umsebenzi wabafundi .Phansi kumele kuhlale kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi.

Iphepha elimhlophe elinamathiselwe emdulini libhaliwe ngamabala abomvu. Umbalisi nxa efundisa abafundi bakhe uyasebenzisa iphetshana leli olinamathisele emdulini nxa echasisa.

Izikolo ezinengi ezisemaphandleni zilokhe zisasebenzisa amatshoko nxa zibhala. Amatshoko bayawathenga ephakathi kwebhokisi elikhulu elilombala omhlophe phezulu, elibhaliweyo ngamabala amnyama.

Esikolo semfundo yaphansi e primary kulezitulo lapho abafundi abahlala khona kanye lamatafula abawasebenzisa ukubhalela kulamafasitela angenisa umoya nxa abafundi befunda umduli upendiwe phakathi.

Esikolo semfundo yaphansi ePrimary, ungangena phakathi kukhona lapho okuhlanyelwe khona izihlahla ezinengi ezamabanana. Phansi kulotshani obuluhlaza abantwana bamile bayazidlalela.

Bazali hambisanini abantwana ezikolo lingatshoni ligcine abantwana emakhaya lilungelo lomntwana wonke ukuthi ahambe esikolo loba ezafika ezehlulekela kodwa okuqakathekileyo njengomzali uyabe umhambisile.

Abantwana besikolo bayafunda. Kulilungelo lomntwana ukuthi ahambe esikolo. Ngakho abazali kumele bekhangele ukuthi abantwana bayahamba esikolo. Esikolo abantwana bayafika befundiswe ngababalisi. Bahlezi bavule ingwalo zabo, bayabhala.

Eklasini kumele kube lamabhentshi abafundi abahlala kiwo, lamatafula ababhalela khona, lomduli lapho umbalisi obhala khona umsebenzi wabafundi kwesinye isikhathi ababalisi bayabuya lamagwalibamduli ayabe ebhaliwe enamathisele emdulwini weclass.

Esikolo semfundo yaphansi kulotshani obuluhlaza lezihlahla, abantwana ababili abagqoke amayunifomu abimelyo etshanini kulezindlu ezinengi ezikhnyayo lapho abafundi abafundela khona lezihlahla ezinkulu.

Isikolo, lapho abantwabethu abafunda khona. Kuqakathekile ukuthi umzali nsuku zonke, abone ukuthi umntwana, uhambile esikolo. lminyango yesikolo ipendiwe. Ngependa eluhlaza, okwesibhajabhaka. Kukhona njalo lamafasiteli. Lezihlahla.

Esikolo semfundo yaphansi eprimary lapho okuqalela khona indaba umntwana engavele ekhuthe kuleli ibanga esesiya emfundweni yaphezulu esecondary uyabe esevele eselahlekile njalo umntwana ohle elahleke ezifundweni zakhe akafiki ezingeni laphezulu eyenivesithi.

Kuyinto enhle njengabazali ukuthi sihambise abantwana eskolo beyezifundela ukuze bebelekusasa elihle empilweni zabo. Abadala abanengi bayakhuthazwa ukuthi bengagcini abantwana emakhaya. Abantwana bonke abatholakale befunda esikolo

Igwalibamduli elilombala olithanga elibhaliweyo ngamabala abomvu phezulu laphinda labhalwa ngamabala amnyama lisetshenziswa ngumbalisi ekilasini nxa efundisa abafundi.

Abantwana bayazidlalela ekilasini. Kukhona umnyango olombala oluhlaza lamafasiteli, amabhenji kanye lamatafula okusetshenziswa ngabafundi lomduli lapho umbalisi obhalela khona.

Ekilasini lapho okufundela khona abafundi kumele kuhlale kube lamatafula ngaso sonke iskhathi ababhalela kiwo. Kanye leztulo kumbe amabhentshi okuhlala. Umduli lapho umbalisi obhalela khona umsebenzi wabafundi.

Uhulumende seqedile owakhe umsebenzi ngokuyakhela abantu izikolo ezinengi sokungumlandu womzali ukuthi umzali adlale indima yakhe abone ukuthi umntwana uyahamba esikolo ayefunda.

Kulezi insuku abafundi sebefundela imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Umfundi uyazikhethela ukuthi yena ufuna ukwenzani. Abanye ngabakhetha ukukanika izimota ezifileyo abanye njalo ngabakhetha ukuyakha.

Abantwana besikolo abagqkoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka abathathu. Ababili bahlezi bakhangele lo ohleziyo osebenzisa umtshina. Uyathunga. Umtshina uphezu kwetafula.

abantwana besikolo abafundela ukuyenza imisebenzi yezandla bagqoke impahla ezifananayo ama wovolosi alombala olithanga bagqoke ingwani ezibomvu abanye ezilithanga ngemuva kwamawovolosi kukbhaliwe ngokumnyama

Abantwana besikolo bahlezi ezitulweni omunye umile bonke bagqoke amayembe amhlophe bavalile njalo amakhala ngezifonyo ezilombala omhlophe phambi kwabo basebenzisa amalephuthophu.

Abantwana besikolo ,abafundela imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Abanye bafundela ukubaza ,kuyabe kukhona amathulusi abawasebenzisayo . Kuqakathekile ukuthi abantwana befundiswe imisebenzi yezandla.

Kulezinsuku abantwana besikolo sebefundiswa leminye imisebenzi yezandla, lokhu kuzabanceda kakhulu nxa sebeqedile isikolo abantwana bahlezi ezitulweni kugcwele imitshina phezulu kwamatafula bafundela ukuthunga.

Abantwana beseskolo kukhona imisebenzi yezandla ababafundisa yona. Abantwana bayazikhethela abanye njalo ngabathakazelela ukubaza. Bayabaza, akhona amathuluzi abawasebenzisayo bebaza amatafula kumbe iztulo.

Abantu bayahlabela bagqoke amayembe amhlophe, abesifazana kanye labesilisa. Omunye ugqoke amagogorosi. Bagezile bayabukeka bahle.

Esikolo sesekhondari kulesakhiwo esihle esiyakhwe kakhulu esilezindlu ezinengi lapho abafundi abafundela khona abanye njalo bafundela phezulu abanye phansi kukhona indawo elotshani obuluhlaza lezihlahla ezihlanyelweyo ezinhle

Esikolo esekhondari abantwana bayenza umbukiso bayazigidela bajabulile. Bagqoke izikipa ezimhlophe ngaphansi bathandele amalembu alithanga amanye njalo aluhlaza okwesibhakabhaka. Kukhona abantu abamileyo ababukeke umgido lowo

Abantwana besikolo bamile amankazana kanye labafana, amankazana agqoke iziketi abafana bagqoke amabhulugwe bonke bagqoke amayembe amhlophe phezulu amankazana agqoke ama socks amafitshane alombala omhlophe.

Abantwana besikolo abagcwele emagcekeni esikolo. Bagqoke amayunifomu omunye njalo esandleni uthwele inditshi elombala ocazimulayo. Inditshi leyi ilokudla phakathi.

Umphathisikolo ubizile abafundi bakhe umile phambili kanye lababalisi. Abantwana besikolo bamile bagqoke amayembe amhlophe. Bayakhuza abantwana sebesenza ukungezwa esikolo bethwala izidakamizwa

Isango lesikolo, nsuku zonke ekuseni, kulombalisi ovuka esiyalivula. Ukuze abantwana bengene esikolo ngesikhathi. Abaphuzileyo abantwana, bathola isango lesikolo, selivaliwe. Nxabengena, ababalisi bayabe bethwele inswazi, bebatshaye.

Abantwana besikolo bamile emagcekeni esikolo. Amankazana kanye labafana bagqoke amauniform bonke, amahembe alombala amhlophe. Phambi kwabo kukhona owesilisa ogqoke isikhipha esibomvu.

Ekilasini lapho okufundela khona abafundi, kulamafasitela angenisa umoya amabhentshi abantwana besikolo abahlala kiwo, amatafula ababhalela phezu kwawo.

Izikolo ezinengi zandise ukuba lamabhakane. Lapho abayabe bebhalile khona ibizo lesikolo, bephinde bebhale lemithetho okumele ababuyesikolo kanye labafundi bayilandele . Isikolo lesikolo sile yunifomu yaso egqokwa ngabafundi.

Amabantwana besikolo abanengi abangqoke amajazi amhlophe bonke ezandleni bagqokile amaglovisi alombala owesibhakabhaka abanye basangena phakathi kusakhiwo abanye njalo semile phezulu kwesakhiwo kubhaliwe

Abantwana bahlezi bagqoke amayunifomu abo amayembe amhlophe phezulu abanye njalo lokhe begqoke amajesi aluhlaza. Kukhona iziphathamandla phambi kwabantwana ezihlezi ezitulweni.

Abantwana besikolo abahleziyo endaweni elotshani okuluhlaza bonke bagqokile amayunifomu. Isikolo lesikolo sileyunifomu yaso esiyigqokayo nxa umntwana ethutsha uhle ubekwazi ukuthi ufunda esikolo lesi ngenxa yeyunifomu ayabe eyigqokile.

Abantwana besikolo bayahamba eceleni komgwaqo, emgwaqweni kukhona izimota kumele beqaphele emgwaqweni ngoba nxa umuntu echapha ungwaqo kumele athalaze ukuze engatshaywa yimota, kukhona njalo lezihlahla eceleni komgwaqo.

Abantwana besikolo bahlezi bagqoke ama yunifomu bonke, amayembe amhlophe phezulu, phambi kwabo kuhlezi umphathisikolo, lababalisi babantwana, ezitulweni ezimhlophe.

Esikolo ekilasini lapho okufundela khona abafundi kumele kube lamabhensthi lapho abahlala khona kuphinde kube lamatafula lapho abazabhalela khona abantwana besikolo bonke kumele begqoke amayunifomu nxa besiya esikolo.

Umbalisi umile ngemuva kwakhe kulekhabothi egcwele ingwalo zabafundi ezokubala kanye lokubhala ugqoke iyembe lebhlugwa elimnyama eceleni kwakhe kuletafula kambalisi egcwele amabhuku amanengi asetshenziswa ngumbalisi

Abantwana besikolo abagqoke amayembe amhlophe .Abanye bagqoke amabhulugwe ,amankazana gqoke iziketi ezilombala onsundu bami egcekeni lesikolo .Ngemuva kwabo kulezihlahla ezinkulu .

Ibhakane eliseceleni komgwaqo elilombala omhlophe elibhaliweyo abantwana besikolo abahamba emgwaqweni abagqoke amayunifomu abanye bagaxhe izikhwama.

Abantwana besikolo abahamba esikolo ababili. Omunye ugqoke ihembe emhlophe. Omunye ugqoke ijezi phezulu. Lapha enyaweni bagqoke izicathulo ezimnyama. Bagqoka lamasokisi amafitshane alombala omhlophe nke.

Esikolo semfundo yaphezulu esikubiza sithi kuse Yunivesithi. Izakhiwo zakhona ziyakhwe ngobunono obuphezulu njalo zipendiwe ngependa elombala olithanga. Kukhona lotshani obuncane phansi lamaluba lezihlahla ezinkulu.

Abanye abafundi abafunda esikolo semfundo yaphezulu euniversity bahlala phakathi esikolo. Kukhona izindlu abahlala kizo. Kuyabe kulembheda lendawo lapho abafaka khona impahla zabo kanye lezikhwama zabo.

Abantwana besikolo bayabe behlezi kule tafula elilamabhuku awokubala kanye lamabhuku owobhalwa kukhona njalo usiba abalusebenzisa ukubhala kugcwele amabhuku amhlophe.

Amanye amayunivesithi lokhe engakathuthuki, ababalisi lokhe besasebenzisa ibhodi nxa bebhalela abafundi umsebenzi. Kwezinye indawo ababalisi sebesebenzisa amaprojector njalo labafundi besebenzise amalephuthophu.

Esikolo semfundo yaphezulu eUniversity kulezihlahla ezinkulu kulotshani obuncane obuluhlaza etshanini kulamabhakane amabili elinye lilombala omhlophe libhaliwe kukhona umuntu ogqoke impahla eziluhlaza

Esikolo semfundo yaphezulu njengoba kufunda abantu abadala asebekhulile amankazana kanye lamajaha, abezempilakahle babone kungcono ukuthi bebavaktshele bezobafundisa ngendlela okumele bezivekele ngayo nxa besiya emacansini

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona indlu lapho okuhlala khona ingwalo zabafundi ezinengi bayakhala abafundi bathi akudlalwa kuyabalwa njalo kubalwa amabhuku amanengi ukuze ubelolwazo olunengi.

Esikolo semfundo yaphezulu abafundi bayake bezijabulise kube lelanga lapho abazihlabelela khona begida bayabe begqoke amayembe amhlophe phezulu alemikhono emide lama bhurugwe amnyama.

Emfundweni yaphezulu nxa befunda abafundi bayabe belamalaptop kanye lombalisi wabo lapha emdulwini kuyabe kupendiwe. Kukhona njalo umduli omhlophe osetshenziswa ngumbalisi nxa efundisa abantwana uyasebenzisa iprojector.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona abafundi abafunda behlala esikolo, kukhona izindlu zabafundi bayazibhadalela bahamba emakhaya izikolo sezivaliwe.

Esikolo semfundo yaphezulu e University kulekhabothi elombala omhlophe kukhona njalo abafundi abahleziyo ezitulweni ezilamavili bagqoke okumhlophe phezulu omunye ugqoke ibhulugwa elilombala omnyama

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona ilanga lapho abafundi abahamba khona enkonzweni besiyathandaza uMlimu bebonga isipho sempilo kukhona umfundisi oyabe emile phambi kwabo etshumayela u gqoke iyembe emhlophe.

kuyajabulisa ukubona abantwana besenza kuhle ezifundweni zaphansi kusukela e primary bedlule esecondary beze beyefika ezingeni laphezulu e university sebesiyafundela imisebenzi etshiyeneyo abafuna ukuyiyenza empilweni zabo

Izindlu zabafundi lapho abahlala khona esikolo se University. Kulembheda phakathi lapho abalala khona. Kukhona izitulo lapho abahlala khona, lamatafula lendawo lapha abafaka khona impahla zabo.

Esikolo semfundo yaphezulu abafundi abavunyelwa ukuthi bepheke ezindlini zabo, ngakho kukhona indawo ethengisa ukudla, kuphekwa ukudla okumnandi njalo okubukekeyo, okukhangayo nxa ukukhangele uhle ulambe.

Isikolo semfundo yaphezulu indlu lapho abafundi abafundela khona. Kuletafula enkulu egcwele izinto ezisetshenziswa ngabafundi ngaphansi kulezitulo lapho abafundi abahlala khona nxa befunda. Phansi kuyacazimula kuhlanzekile akulangcekeza.

Ezikolo semfundo yaphezulu kulekhabothi egcwele ingwalo zabafundi zokubala. Abafundi bayahamba besiyabala ingwalo lezi bethola ulwazi olutshiyeneyo.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona indlu lapho okulemtshina khona, abafundi bayabuya khona bezofundela ukusebenzisa imitshina leyi njalo isebenza ngegetsi, owesilisa omileyo ogqoke amagogorosi.

Esikolo semfundo yaphezulu kulezitulo ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka ezinye njalo zilombala omnyama. Kukhona umduli lapho umbalisi obhalela khona umsebenzi wabafundi kanye lamatafula.

Emfundweni yaphezulu uhle ubone ngezakhiwo zakhona ziyakhwe kuhle kakhulu imduli ipendiwe . Kukhona njalo indawo elotshani obuhle obuncani obuluhlaza kwafakwa lezihlahla ezihlanyeliweyo ezinhle lezinye izihlahla ezinkulu .

Esikolo semfundo yaphezulu. Indlu lapho ababalisi abahlala khona nxa befunda. Kuhle kakhulu izitulo zakhona. Kuhlanzekile akulangcekeza. Umduli upendiwe uyabukeka.

Ebusuku emfundweni yaphezulu kukhona izibane ezilayitayo .Phakathi lapho okufundela khona abafundi kulamatafula amanengi amakhulu umduli upendiwe.

Esikolo semfundo yaphezulu kulotshani obuluhlaza phansi obuqunyiweyo obuhle ,lamaluba acecisileyo ,kulezihlahla njalo ezinkulu ,izakhiwo zakhiwe kuhle kakhulu imiduli ipendiwe.